Imfundo yabantwana loba imfundo yabancane yimfundo etholakala ezikolo, lapho abantwana abancane abaphiwa khona ulwazi lokuba baphilisana njani njalo bayafundiswa njalo bavikelekile.

Esikolo sabancane loba imfundo yabasakhulayo. Abantwana abancane bafundiswa ulimi bafundiswe indlela yokuziphatha njalo bavikelekile abantwana uma besesikolo.

Isikolo sabancane loba singathi abasakhulayo. Abantwana bafundiswa izinto ezehlukeneyo. Bafundiswa amasiko bafundiswe lendlela yokuziphatha ngayo.

Imfundo yokuqala umntwana uyiqala eleminyaka emithathu kusiya kuminyaka elitshumi lane. Kuba lezakhiwo lapha abafundi abafundela khona, befundiswa izifundo ezehlukeneyo, befundiswa ngababalisi.

Imfundo eyebanga eliphansi loba singathi yimfundo yokuqala yenziwa ngabantwana abaleminyaka emithathu kusiya kuminyaka elitshumi lane. Izakhiwo ziba zinkulu ukuze abantwana benele. Lapha abantwana bagqoke amayunifomu abo bayadlala ngaphandle kwezakhiwo zabo zokufundela. Bagqoke amaUniform aleyembe eyisibhakabhaka leziketi ezilithuli.

Imfundo yebanga eliphansi loba singathi imfundo yokuqala yimfundo eyenziwa ngabantwana abaleminyaka emithathu kusiya kuminyaka elitshumi lane lapho abafundi abafunda izifundo ezehlukeneyo.

Imfundo yaphansi yenziwa ngabantwana abancane abaleminyaka emithathu kusiya kuminyaka elitshumi lane. Imfundo le itholakala esikolo lapho okuba lezakhiwo ezinkulu okuthiwa ngamakilasi, kube njalo lezihlahla kanye eziluhlaza lotshani obuluhlaza.

Imfundo yebanga eliphansi iqala umntwana eleminyaka emithathu kusiya kuminyaka elitshumi lane, esikolo lapha abantwana balakho ukuphiwa ukudla loba ukuphekelwa ukudla ukuze bakudle kufudumala ukuze babe lempilakahle, ukudla lokhu yikudla okulohlonzi.

Imfundo yakuqala loba imfundo eyaphansi iyenziwa ngabantwana beleminyaka emithathu kusiya kuminyaka elitshumi lanye. Lapha abantwana abafunda izifundo ezehlukeneyo. Izifundo ezifana lenombolo, isikhiwa, isindebele kanye le science.

Imfundo yokuqala loba singathi imfundo yaphansi yimfundo lapho umntwana aqala khona eleminyaka emithathu esiyakuminyaka engamatshumi lanye. Abafundi bafundela kuzakhiwo ezinkulu ezibenelayo. Lapha umfundi ugqoke iyembe eyisibhakabhaka kanye lesikethi esiluthuli.

Imfundo yebanga eliphansi yimfundo lapha abantwana abaqala ukuya esikolo. Abantwana baqala isikolo beleminyaka emithathu kusiya kwelitshumi lanye. Lapha abafundi baphandle kwamaklasi , baphandle kwezindlu zokufundela. Bagqoke ama uniform ayisibhakabhaka.

Imfundo yakuqala loba imfundo yebanga eliphansi yimfundo eyenziwa ngumntwana oleminyaka emithathu kusiya kwelitshumi lane lapho abafundi abafundiswa izifundo ezehlukeneyo ngababalisi.

Imfundo yebanga laphansi yimfundo enzwa ngabantwana abancane esikolo. Abantwana bafunda izifundo ezehlukeneyo balakho ukufunda izifundo eziphathelane lemidlalo etshiyeneyo.

Imfundo yaphansi yenziwa ngabantwana abancane. Kuqala umntwana eleminyaka emithathu lapho abantwana abafundiswa izifundo ezehlukeneyo. Bafundela emakilasini njalo balakho ukusebenzisa amakhompuyitha.

Imfundo yebanga eliphansi loba imfundo yakuqala. Kulapha umntwana afunda khona esikolo eqala. Eqala eleminyaka emithathu kusiya kwelitshumilane. Lapho abafundi abafundiswa izifundo ezehlukeneyo.

Imfundo yebanga eliphansi umntwana uyiqala eleminyaka emithathu esiya kumniyaka elitshumi lanye lapho abafundi abaya esikolo besiyafundiswa ngababalisi befunda izifundo ezehlukeneyo

Imfundo yebanga lokuqala loba singathi imfundo yaphansi kulapho abantwana abaqala ukuya esikolo abantwana baqala ukuya esikolo beleminyaka emithathu kusiya kuminyaka elitshumi lane kuba lezakhiwo ezinkulu lapho abantwana abafundela khona esikolo njalo kuba lotshani obuluhlaza kanye lezihlahla eziluhlaza.

Imfundo yebanga eliphansi iqala umntwana eleminyaka emithathu kusiya kuminyaka elitshumi lane itholakala ezikolo, ezikolo lapha abafundi bafundiswa izifundo ezehlukeneyo abafundi lapha kufanekiswe begqoke amayembe ayisibhakabhaka kanye leziketi eziludaka.

Imfundo yangaphansi yimfundo ethathwa ngabantwana abancane abaleminyaka emithathu kusiya kuminyaka elitshumi lanye kuba lezakhiwo okuthiwa ngamakilasi lapho abantwana abafundela khona. Abantwana balakho ukuphumula ngesikhathi sabo sokuphumula balakho ukudlala emjingweni.

Imfundo yaphansi loba imfundo yakuqala, yimfundo eyenziwa ngabantwana kuqalele kuminyaka emithathu kusiya kuminyaka elitshumi lanye. Lapha abafundi, abafunda khona izifundo ezehlukeneyo ezikolo.

Imfundo yebanga eliphansi noma singathi imfundo yokuqala kulapha abafundi abayakhona esikolo beleminyaka emithathu kusiya kumnyaka elitshumi lane abantwana besikolo bafunda izifundo ezehlukeneyo belungiselela ibanga lesibili lebanga laphezulu kwelezemfundo

Imfundo yebanga eliphansi imfundo yokuqala yimfundo eyenziwa ngabantwana abaleminyaka emithathu kusiya kuminyaka elitshumi lanye. Kuba lezakhiwo okuthiwa ngamakilasi lapho abafundi abafundela khona. Lapha abafundi bayadlala phandle ngesikhathi sokuphumula. Bagqoke amayembe ayisibhakabhaka kanye leziketi loba amabhulugwe aluthuli.

Imfundo yaphansi loba iyimfundo yokuqala. Kulapha abantwana abaqala khona ukuya esikolo. Abantwana baqala ukuya esikolo, beleminyaka emithathu kusiya kuminyaka, elitshumi lanye. Kulapha abaqala khona izifundo zabo.

Imfundo yebanga lokuqala loba singathi imfundo yaphansi yimfundo eyenziwa ngabantwana abancane kuqalisela kuminyaka emithathu kusiya kuminyaka elitshumi lane lapho abafundi abaya khona esikolo besiya funda izifundo ezehlukeneyo.

Imfundo yakuqala loba singathi yimfundo yaphansi. Yimfundo eyenziwa ngabantwana abaleminyaka emithathu kusiya kuminyaka elitshumi lanye. Ezikolo lapha abafunda khona. Kuba lezakhiwo ezinkulu, Ezba lezihlahla, eziluhlaza.

Imfundo yebanga laphansi iqala umntwana eleminyaka emithathu kusiya kuminyaka elitshumi lane. Izindlu zokufundela ziyabonakala lapha, eyinye ilophahla oluluhlaza ilombala omnyama phansi izoba lombala ongani ulithanga phezulu.

Imfundo yaphansi loba singathi imfundo yebanga laphansi yimfundo eyenziwa ngabantwana abancane abaqalela kuminyaka emithathu kusiya kuminyaka elitshumi lane lapho abayabe befunda khona izifundo ezitshiyeneyo.

imfundo yebanga eliphansi iqala umntwana eleminyaka emithathu kusiya kuminyaka elitshumi lane lapho abafundi befunda izifundo ezitsheyeneyo besebenzisa njalo izincediso ezitshiyeneyo ,lapha isincediso esikhona ngumduli lapho okubhalelwa khona lapho abantwana betshengiswa indlela abangabhala ngayo loba abangenza ngayo i samu abayabe beziphiwe

Imfundo yebangalesibili yimfundo eyendlalela imfundo yaphezulu lapho abafundi abakhetha izifundo abafisa ukuqeqetsha kuzo kumfundo yebanga eliphezulu bekhangele imisebenzi abafisa ukuyenza bangaqeda ukufunda.

Imfundo yebanga lesibili, yimfundo eyenziwa ngabafundi besuka kubanga lokuqala, njalo isendlalela imfundo yebanga eliphezulu lapho abafundi abakhetha izifundo abakhangelele ukuba bazaqeqetsha kizo, uma sebesemakolitshini loba ema yunivesithi. Balakho ukusebenzisa izinto ezehlukeneyo, ezifana lama computer, kanye lemitshina, besebenza besenza imsebenzi yabo yesikolo.

Imfundo yebanga lesibili, yimfundo eyendlalela imfundo yaphezulu, imfundo etholakala emakholithini kanye lakumauniversity. Abantwana kumfundo yebanga lesibili bathatha izifundo abafisa ukuqeqetsha kizo umasebesiya emakholitshini.

Kumfundo yebanga lesibili kanye lakumfundo yaphezulu, abafundi balakho ukukhetha izifundo lapho abaqeqetsha khona. Bekhangele imsebenzi abafisa ukuyenza bengaqeda izifundo zabo.

Imfundo yebanga lesibili yimfundo eyendlalela imfundo eyaphezulu lapho abafundi abavunyelwa khona ukuba bakhethe izifundo abafisa ukuzenza. Izifundo lezi zibe yizifundo abazaqeqesha kizo emfundweni yaphezulu emakolitshini loba emayunivesithi.

Imfundo yebanga eliphezulu ipha abafundi ithuba lokuba baqeqetshe kuzimfundo lapho abakhangelele khona ukuba imsebenzi abazayenza sebekhulile ibe iphathelane lalezozifundo , lapha abafundi babonakala begqoke amayembe amhlophe njalo bethunga belemtshina yokuthunga ehlukeneyo

imfundo yebanga lesibili yimfundo yimfundo eyendlalela imfundo yebanga eliphezulu abafundi bavunyelwe ukuba bakhethe izifundo abakhangelele ukuba bazaqheqhetsha kizo kumfundo yaphezulu uma sebekhulile lokuba imisebenzi abafisa ukuyiyenza bavunyelwe ukuba bayenze izifundo eziphathelane lalokho

Imfundo yebanga lesibili, yimfundo eyenziwa ngabafundi isendlalela imfundo yebanga eliphezulu, lapho abafundi abazaqeqetsha khona bekhangele imisebenzi abafisa ukuyenza sebekhulile.

Imfundo yebanga lesibili yimfundo eyendlalela imfundo yaphezulu, lapho abafundi abakhetha izifundo abafisa ukuqeqesha kizo uma sebesemakolishini, loba sebe kumaYunivesi bekhangele imisebenzi abafisa ukuyiyenza bengaqeda ukufunda.

imfundo yebnga lesibili eyenzwa esikoloiyendlalela imfundo yebanga eliphezulu etholakala emapholishini lesema univesithi lapho abafundi abaqeqetsha khona bekhangele imisebenzi bafisa ukuyenza sebekhulile

Imfundo yebanga lesibili eyenziwa ngabafundi yendlalalela imfundo yebanga eliphezulu. Abafundi bathatha izifundo abakhangelele ukuba bazazenza uma sebesenza imfundo yabo yebanga eliphezulu. Lapha kulabafundi ababili, intombazane lomfana abacofa amakhompuyutha besenza imisebenzi yabo yesikolo.

Kumfundo yebanga lesibili abafundi bakhetha izifundo ezandlalela lapho abazaqeqetsha bekhona sebesenza izifundo zabo ezaphezulu emakolitshini loba ema university lapho abakhangelele imisebenzi abafisa ukuyenza bengakhula.

Kumfundo yebanga lesibili abafundi bathola ulwazi kuzifundo ezehlukeneyo ezikhangelwe ukuba lezo zifundo yizo abazagxila kuzo uma sebesiya kumfundo ephezulu beqeqesha bekhangele imisebenzi abafisa ukuyiyenza.

Imfundo yebanga lesibili. Yiyo ieyendlalela imfundo yebanga eliphezulu. Lapho abafundi bayenza izifundo ezehlukeneyo. Abafisa ukuba baqeqetshe kizo. Kuzifundo zabo zebanga laphezulu. Bekhangele imisebenzi abafisa ukuyenza bangakhula.

Kumfundo yebanga lesibili, loba kumfundo yebanga eliphezulu abafundi baqeqetsha bekhangele imisebenzi abafisa ukuyenza, njalo besekuqeqetsheni bagqoka izigqoko ezibavikelayo ukuba bangalimali.

Imfundo yebanga eliphezulu etholakala ema polishini loba ema University ipha abafundi ithuba lokuqeqetsha endaweni ezitshiyeneyo lapha sibona umfundi ocwephetsha kusayenci lapho ahlola imithi etshiyeneyo eyihlanganisa ukuze ibe ngumuthi ozasiza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo.

Imfundo yebanga lesibili yiyo eyendlalela imfundo yaphezulu. Kuba lezifundo ezendlalela izifundo ezibakhona kuma university loba emakolitshini lapho abafundi abaqeqetsha khona bekhangele imisebenzi abafisa ukuyenza sebeqedile izifundo zabo.

Imfundo yebanga lesibili yimfundo eyendlalela imfundo yaphezulu lapho abafundi abafunda khona izifundo ezehlukeneyo. Abafundi laba bafuna ezikolo befundiswa ngababalisi. Bafuna behlezi ezitulweni kanye lasemathebulini lapho ababhalela khona.

Imfundo yebanga lesibili yimfundo eyenziwa ngabafundi bengakayi kubanga eliphezulu. Imfundo le itholakala ezikolo lapho okuba lezakhiwo ezinkulu abafundi abafundela khona. Abafundi abalapha bagqoke amayembe amhlophe leziketi eziluthuli.

Imfundo yebanga lesibili, imfundo eyendlalela imfundo yaphezulu lapho abafundi abenza izifundo ezehlukeneyo kuba lezakhiwo ezinike ezenele abafundi njalo kube lababalisi abafundisa abafundi lezo zifundo.

Imfundo yebanga lesibili yimfundo ephakathi laphakathi kwemfundo yebanga lokuqala lemfundo yebanga eliphezulu. Emfundweni yebanga lesibili kutholakala izakhiwo ezinkulu ezenela abafundi. Isakhiwo esilapha silembala emibili. Umbala olithanga Kanye lombala oyisibhakabhaka.

kumfundo yebanga lesibili abafundi bathatha izifundo ezehlukeneyo lapho befundiswa ngababalisi abafundi lapha bagqoke ama yembe ayisibhakabhaka kanye leziketi eziluthuli

Imfundo yebanga le secondary yimfundo eyendlalela imfundo yaphezulu, lapha abafundi abakhetha izifundo benxwanele lapho abazaqeqetsha khona uma sebesemfundweni yebanga eliphezulu. Ezikolo lapha kuba lezakhiwo ezinkulu.

Imfundo yebanga lesibili yimfundo eyendlalela imfundo yaphezulu. Lapho abafundi abenza izifundo abakhangelele ukuba bazaqeqesha ngazo kumfundo yebanga eliphezulu emakolitshini kanye lasemayunivesithi. Abafundi lapha bagqoke izikipa ezimhlophe kanye leziketi ezilithanga.

Imfundo yebanga yesibili yimfundo eyendlalela izifundo yaphezulu emakolitshini lasemayunivesithi. Abafundi bakhetha izifundo abafisa ukuba bazaqhubekela ngazo phambili sebesiya emakolitshini. Lapha abafundi bagqoke amayembe ayisibhakabhaka kanyelamabhulugwe alithuli.

imfundo yebanga lesibili iyenziwa ngabafundi besendlalela imfundo abazayithatha sebesema pholishini loba ema univesithi imfundo yebanga lesibili bafundiswa ngababalisi befundiswa izifundo ezihlukeneyo

Imfundo eyebanga eliphezulu etholakala kumakolitshi kanye lamayunivesi, yimfundo epha abafundi ulwazi oluphathelane lezempilakahle, ezomnotho kanye lezokuphikisana kodwa njalo kulemfundo ephathelane lezemidlalo lapho abafundi abatshengisa ulwazi lwabo lobugabazi.

Imfundo yebanga lesibili kusuka kubanga eliphansi lapho abafundi abangaqala khona ibanga leli beleminyaka elitshumi lane loba iminyaka elitshumi lanhlanu befunda izifundo bezilungiselela izifundo abazazithatha kumfundo yaphezulu sebeqeqesha ngemsebenzi abafisa ukuyenza.

Imfundo yaphezulu yimfundo etholakala emakolitshini kanye lasemayunivesi, imfundo le abafundi baphiwa ithuba lokuba baqeqetshe kuzifundo bekhangele imisebenzi abafisa ukuyenza bengaqeda ukuqeqetsha.

Imfundo yebanga eliphezulu yimfundo lapho abafundi abaqeqetsha khona bekhangele imisebenzi abafisa ukuyenza bengaqeda izifundo Kuba lezakhiwo ezinkulu ngoba abafundi kwesinye isikhathi bafunda behlala khonapho esikolo

Imfundo yebanga eliphezulu ipha abafundi ithuba lokuba baqeqetshe benxwanele imisebenzi abafisa ukuyiyenza sebeqedile imfundo yabo eyebanga eliphezulu. Abafundi balakho ukusebenzisa imitshina etshiyeneyo behlola imithi etshiyeneyo abazayisebenzisa kuzigulane.

Imfundo yebanga eliphezulu, yimfundo etholakala emakolishini kanye lasema univesithi, lapho abafundi abakhetha izifundo abafisa ukuqeqetshwa kizo eziyabe aziphathelane lemisebenzi abafisa ukuyenza sebekhulile.

Imfundo yebanga eliphezulu, loba imfundo yezinga eliphezulu. Lapho abafundi abaqeqesha khona, bekhangele imisebenzi, abafisa ukuyenza. Isakhiwo esilapha, silombala omnyama phansi. Phezulu sibe lithanga. Sizoba lesivalo esiluthuli.

Imfundo yebanga eliphezulu etholakala emakolitshini loba emayunivesithi, abafundi bayaqeqetsha behlala khona beqeqeqetsha kuzifundo lapho abakhangelele imisebenzi abafisa ukuyiyenza bengaqeda izifundo zabo.

Imfundo yebanga eliphezulu yimfundo etholakala emakolishini loba kumayunivesithi. Imfundo le ipha abafundi ulwazi njalo baqeqeshe kuzifundo bekhangele imisebenzi abanxwanele ukuba bayiyenze bengaqeda izifundo zabo.

Imfundo yebanga eliphezulu, yimfundo etholakala emakolishini loba emauniversity. Lapho abafundi abaphiwa ithuba lokuthi baqeqeshe, bekhangelele imisebenzi abayenza. Bangaqeda ukufunda.

Kumfundo yebanga eliphezulu abafundi benza izifundo abafisa ukusebenzela khona uma sebekhulile bafundiswa ngababalisi abalolwazi njalo abaqeqetshileyo kuzonalezo ndawo.

Imfundo yebanga eliphezulu, yimfundo lapho abafundi abaqeqesha khona bekhangele imisebenzi abafisa ukuyenza. Abafundi balakho ukusebenzisa amacomputer, ukuze benze imisebenzi abayabe beyiphiwe ngababalisi.

Imfundo yaphezulu loba imfundo yebanga laphezulu kulapho abafundi abavunyelwa khona ukuba baqeqeshe ezifundweni bekhangele imisebenzi abafisa ukuba bangayenze uma sebeqedile izifundo zabo.

Imfundo yaphezulu eUnirvesity loba emakolitshini incedisa abafundi ukuba baqeqetshe kuzifundo lapho abakhangelele khona ukuba bazasebenzela khona uma sebeqedile izifundo zabo ezemfundo yaphezulu.

Imfundo yebanga eliphezulu , imfundo etholakala kumakolishi loba kuma university yimfundo epha abafundi ithuba lokuba baqeqetshe kuzifundo ezehlukeneyo abazikhethileyo benqanele imisebenzi abazayenza bengaqeda ukufunda

Imfundo yaphezulu. Abafundi baya emakolitshini loba ema University lapho abaqeqetsha khona kuzifundo bekhangele imisebenzi abafisa ukuyiyenza sebekhulile .Kuba lezakhiwo ezinkulu ngoba abafundi balakho ukuhlala emakolitshini laloba ema University.

Kumfundo yaphezulu loba imfundo etholakala emakolitshini lasemayunivesithi, abafundi balakho ukuqeqetsha bekhangele imisebenzi abafisa ukuyiyenza bengaqeda ukufunda balakho ukusebenzisa izingwalo loba ukusebenzisa amakhompuyutha.

Kumfundo yebanga eliphezulu imfundo etholakala emakolitshini noma emaYunivesithi abafundi baqeqetsha kuzifundo ezehlukeneyo kodwa eziphathelane lemisebenzi abafisa ukuyenza uma sebeqedile imfundo yabo.

Imfundo yebanga eliphezulu, abafundi baqeqetsha bekhangele umsebenzi abawufisa kuyiyenza sebekhulile. Kumakolitshi noma kumayunivesithi kuba lezakhiwo ezinkulu njalo abafundi bafunda behlala khonapho emakolitshini.

Imfundo yaphezulu yofundo, etholakala kumayunivesithi loba emakholishini. Lapho abafundi abakhetha izifundo abafisa ukuqeqesha kuzo bekhangele imisebenzi abafisa ukuyenza bengaqeda izifundo zabo.

Imfundo yebanga eliphezulu itholakala emakolitshini loba ema university. Ema university kulapho abafundi abaqeqetsha khona. Izakhiwo zema university zinkulu ngoba labantu abafunda ema university basuka babe banengi lapho kuba lotshani obuluhlaza

Kumfundo yaphezulu, abafundi bayafundiswa ukuba baqeqeshe kuzifondo eziphathelane lemisebenzi abakhangelele ukuba sebengayenza uma beqeda imfundo yabo eyaphezulu.

Imfundo yaphezulu etholakala kuma university lakuma kolishi, abafundi baqeqesha izifundo ezehlukeneyo. Kuba lezakhiwo ezinkulu ezimela abafundi, njalo abafundi bafunda behlala khona. Isakhiwo esilapha silombala omhlophe, sibe lezivalo kanye lophahla olubomvu.

Kumfundo yebanga eliphezulu abafundi bayaqeqetsha bekhangele izifundo lapho abafisa ukusebenzela khona uma sebeqedile izifundo zabo ezekolitshini. Kuba lezakhiwo ezinkulu lezihlahla eziluhlaza. Izakhiwo lezi ziba zinengi kube ngamakilasu kanye lezindlu zokuhlala zezifundi.

Imfundo yebanga eliphezulu kulapho abafundi abaphiwa ithuba elokuba beqeqetshe kuzifundo bekhangele imisebenzi abafisa ukuyenza sebekhulile , imfundo lezi zibapha ulwazi ngale misebenzi.

imfundo yebanga eliphezulu kusemakolitshini noma kuma university abafundi bayakhetha izifundo abafuna ukuqheqetsha kizo bekhangele imisebenzi abazayiyenza sebekhulile emakolitshini la kulezakhiwo ezinkulu kuba lama kilasi wokufudeka njalo lezakhiwo lapho abafundi abahlala khona

Imfundo yebanga eliphezulu yimfundo etholakala kumayunivesithi kanye lasemakolitshini. Abafundi bakhetha izfundo abafisa ukuqeqesha kizo bekhangele imisebenzi abalesifiso ukuyenza bangaqeda ukufunda.

Kumfundo yebanga eliphezulu abafundi bayaqeqetsha kuzifundo ezikhangelane lemisebenzi abafisa ukuyenza bengakhula. EamaYunivesithi noma emakolishini kuba lezakhiwo ezinkulu lapho abafundi abafundela khona abafundi balakho ukusebenzisa ama computer ukwenza imisebenzi yabo yesikolo.

Imfundo yebanga eliphezulu yimfundo etholakala kuma Yunivesi loba emakolitshini lapho abafundi abaqeqesha kuzifundo bekhangele imisebenzi abafisa ukuyiyenza bengaqeda izifundo zabo.

Imfundo yebanga eliphezelu imfundo yemakolitshini loba ema university abafundu bayaqeqetsha bekhangele lapho abafisa ukusebenzela khona bangaqeda ukuqeqetsha balakho ukuphatheka ezintweni ezehlukeneyo ephathelane lemithi sekungaba yimithi yesintu loba imithi yesilungu

Imfundo yaphezulu etholakala kuma university yimfundo lapho abafundi abaphiwa ithuba elokuba baqeqetshe kuzifundo bekhangele imisebenzi abafisa ukuba bayiyenze uma beqeda imfundo yabo eyaphezulu.

Imfundo yebanga eliphezulu itholakala emakolishini loba emayunivesi .Lapho abafundi abayabe sebeqedile izifundo zabo ezebanga eliphansi besiya emakolishini ukuba bayaqeqesha ezindaweni ezitshiyeneyo, lapho abakhangelele ukuba bazasebenza khona ma sebekhulile.

Imfundo eyebanga eliphezulu yimfundo eyenziwa emakolitshini lakuma Yunivesi. Imfundo le ipha abafundi ithuba lokuba bakhethe izifundo lapho abafisa ukuqeqetsha khona bekhangele imisebenzi abafisa ukuyiyenza uma sebeqedile imfundo yabo eyebanga eliphezulu.

Imfundo eyebanga eliphezulu yimfundo eyenziwa ngabafundi beyenza besemakolitshini kanye lasemayunivesithi. Imfundo le ipha abafundi ithuba lokuba baqeqetshe ezindaweni ezitshiyeneyo lapho abakhangelele ukuba bazasebenzela khona uma bengaqeda ukufunda.

imfundo yekolitshini kumbe e university yimfundo eyebanga eliphezulu lapho abafundi abaphiwa ithuba lokuba baqeqetshe bekhangele izifundo ezitshiyeneyo abafisa ukusebenzela khona sebekhulile lapho uthola kulabhokisi okufakela impahla zabo kanye lezikhwama

Imfundo yebanga eliphezulu eyenziwa emakolitshini kanye lasema yunivesi yimfundo lapho abafundi abaphiwa khona ithuba elokuqeqetsha kuzigaba ezitshiyeneyo bekhangele imsebenzi abafisa ukuyenza bangaqeda imfundo yebanga eliphezulu emakolitshoni kanye lasema yunivesi.

Imfundo yebanga eliphezulu esingathi eyezinga eliphezulu itholakala kuma nyuvesi kanye lakuma kolitshi atshiyeneyo lapho abafundi abaqeqetsha khona izifundo ezehlekuneyo eziphathelane lalapho abakhangelele khona ukubana bazafisa ukuthi basebenzele khona uma sebeqidile izifundo zabo ezemfundo ephezulu.

Imfundo yebanga eliphezulu ebakhona kuma university kanye lasema kolishini. Ipha abafundi ithuba elokuba baqeqeshe kuzifundo abazikhethileyo, eziyabe zisiya ngokuba bafisa ukuba basebenzele ngaphi uma sebeqedile ukuqeqesha. Umfanekiso ubonisa abafundi besebenzisa ama computer ukuba bayenze imsebenzi yabo.

Imfundo yebanga eliphezulu. Imfundo leyi etholakala emakolitshini khanye lakhumayunivesiti lapho abafundi abaqeqesha khona ezindaweni ezitshiyeneyo bekhangelele lapho abazafisa ukusebenzela khona uma sebekhulile.

Imfundo yezinga eliphezulu etholakala emakolitshini loba kumaYunivesi lapho abafundi abathola khona ithuba lokuba bahlole imithi etshiyeneyo abazakuyisebenzisa ekwelapheni abantu uma belemikhuhlane etshiyeneyo.

Ibanaga eliphezulu kwezemfundo eligoqela abama university kanye lamakolitshi lapho abafundi abaphiwa khona ithuba lokub baqeqetshe ezindaweni ezitshiyeneyo abafisa ukuba basebenzele khona uma sebekhulile lapha kulamacomputer atshiyeneyo abawasebenzisa kuzifundo zabo.

Imfundo yebanga eliphezulu. Yimfundo etholakala e- makolishini, kanye lemauniversity. Lapho abafundi abaqeqesha khona. Bekhangele lapho abakhangelele khona, ukuthi kulapho abazasebenzela khona sebeqede ukuqeqetsha.